Gang ma kilwoko bongi iyekimoyo i wi tol i kine tye bongo macol bongo matar, bongo ma tye remoremo ki dong yen opoko ma tye i teng ot yadi ma gitye i teng gang ki dong godi mo ma gicer.

Yo lum ma mon ma giromo gin adek giiti wot dako mutelo yo oruko gomci oboyo wiye ki latambara ki ma dako ma idyereni orukko teitei ma nen pol pol lamego ma angeci oruko gomci kun otingo latin igwoke

Di tim ma lee kwo iye mapadipadi ci lee tim mubedo ti kaneno malo omako gia acama icinge yec kome dwong macol nicuc calo makar yung iwange yer wiye ti furu furu

Pii nam madit adida dyere ti yiya ki dong iteng pii ti yiya madwongo ata ma giyubu ki bao co ma romo gin adek gucung acunga iteng yo

Cel yo meja ma kicibo i dye yo i tenge latin mucung muruko pye bongo maburuburu i ngeye tye makar ma kiguro me acata co ma gubedo i wi kom latin tye ka kato ki i nyimgi labolo ma kitongo kicibo.

Bur yugi madit ma dano onyo i iye yugi mapadipadi laco ma ocung omako pyere inget yugi acel ocung gi itenge oruko kor cati macol, acel obedo inget jereken obedo i wi jereken oruko kor cati macol curuwal mabor oruko war

Gudi madit ma dyere opoke aryo i dye gudi tye mutoka ma gitye ka ngwec ki dong i tenge tye odi ma tye i kor cere tye iye ot bati ki odi ma kigero kigedo i cel yadi ma tye ocung i kinekine madwong.

Laco ma tye ka ngwec ki pikipiki I yo lum ka ma lee mpadi padi gikwo iye idye yo tye lee mabor ma kilwongo nyinge rii ma kome obaco obaco tye ka ngolo yo.

Dye lum ka ma kigwoko iye lee ma padi padi te yat acel tye i ye lee mabor ma ngute bor ma kilwongo ni rii gin aryo gucung i te yat acel ocung bor manok ki yat ki dong yadi mutwi acel acel i dye lum.

Kabedo ma dano bedi iye ma ti idog nam malac yeya me ngwec idi pii madwong laco acel ma tye idi pii ki yeya co ma gucung i wi cere mon nyako ma ti ka wot ka nyim mego ma ti wot ki latin inyime laco ma ti ka ngwec ki inge mego

I dye kulu ma teng opong ki lum mutwi madwong iye tye yeya ma kiyubogi ki i kombao kun kitweyo ki nyo i kom dul ma tye i teng pii.

Ot bati ma kicweyo ma kore kirwado ki lobo co ma romo gin aryo gucung inyimme ngat acel ocung inyim dogola acela ngat acel ocung inyim dogola acel laco acel omako odoo icinge oruko otok iwiye kun cinge ogudo otok ki ngat acel orukko otok.

Laco ma obedo i wi kom macol i wi meja gin yamo pa muno tye ka tic kwede woto ki diyone bukke ma tye i wi meja kalam ma tye oketo i wi buke.

Laco utara ma tye ka lwoko cinge kun bad cinge opong ki yer ti ilwoko cinge i pii macure kun ti ka tic ki cavun mapige

Laco ma ti i di pii nam ma umako mutingu net lamak rec ibap woti ywayone mi acika i di pii iteng pii tye godi ma gicano i wi luwegi

Icuk ma kiti cato kwai jami mapadi padi wi tandero ma tye iye dako ma tye cato okwer mucano madwong mukene ogolo agola gucano laco omako pala labolo

Dye lum idyere tye iye yo malac ki dong lee tim ma kilwongo nyinge ni rii mabor ma ngute bor ocung idye gudi ma acel ocung ki ingeye.

Ot bati madit ma kigeto tye ki dodo ot adoda i wi lawote dye dikal tye ma leng kipito iye modo dyemwodo tye iye yen ma kipito ki dong yat mucung i teng madit.

Got madongo ma yadi otwi i kome ki idyere pii ma tye ka mol ma kwore ki yamo ma dugo tung i kom pii madit mumare ki dong itenge tye yadi

Dako ma ti ka wot muruku kor cati makwar oboyo wiye ki latambara uyeyo bap iwiye i ibappi cwan ma tye ki bap mu yeyo-n ti ma cal pol pol kikobo